tini misile leellishshannohu meserete limaate ikkanna kunino dagate waa iillishate yine qixxeessinoonnita taankere leellishshanno misileeti tini

tini misile leellishshannonkehu roorimmankanni baadiyyete ikko katamahono horonsinnannita harrichu gaare hattono uduunne hogobbe hodhissaanni noota leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu owaante woyi looso ikkanna kunino umo biifinsanni mine owaatamaano marte ka'e owaante afidhanni umonsa biifisidhanni noota leellishshanno dananchose biifisidhanni noota leellishshanno misileeti tini

Tini misile leellishannohu bununna sagalete mine ikkanna kunino hoteelete mannootu hattono maala hidhitanni murtanni noota leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu looso woyim daddalo ikkanna, tinino meyaa beetto doogote gamira muuzenna awukaato daddaltanni noota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu turiziime ikkanna hakkuno gobba saada hattono rooete yinannita wayi giddo galtannota ikkase leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishannohu looso ikkanna, kunino angatenni xiinbanni shiima gaarrenni addi addiha uduunne duhe kaeentinni dargu darga dagate owaante aanni loosanni noota leellishshanno misileeti yini.

tini misile leellishshannohu muziiqu uduunnicho ikkanna baxxino su'minni gitaarete yinannita ikkanna kunino kirruwase kikkisatenni addi addi huuro uyiitanna farsotenna hattono sirbaho horonsi'nannita ikase leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu mini saada hattono meicho ikkanna meuno itate hattono adote horoonsi'nanni mini saadaa ikkase leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu looso ikkanna kunino meya beetto wole meyaatera umo amaddanna woyi danancho biifissanni noota leellishshanno misileeti,

Tini misile leellishshannohu muuziqaho horonsi'nanni uduunnicho ikkanna, kuni uduunnichino baxxino su'minni gitaarete yinanniha ikkanna, kuni gitaareno hatto faarsototeno ikko muuziiqa sirbaho horonsi'nanni uduunnicho ikkasi leellisshanno misileeti.

Tini misile leellishannohu supermaarkeetete mirte ikkanna tinino bisu keeraanchimma woyim bisu biinfillesi agadhate horoonsi'nannita looshiinete yinanniricho bisoho buudhinanni qiwaatete dana ikkase leellishannno misileeti.

tini misile leellishshannohu daga ikkanna sidaamu daga hagiirri seemma uddidhe angano hatto amaxxo amaxxite biiffe udidhinota leellishshanno bude leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshaahu hasiisaano hajubba yannanni borreessatenni mannu hatto mefitesinna giddeetasi fulanno gede leellishshanno egensiishshaati.

Tini misile leellishshannohu daga ikkanna hakkuno sidaamu daga budu uduunne uddidhe sidaamu geerri biiffe ka'eentinni qeexaala kaddanni noota leellishshanno misileeti tini.

tini misile leellishshannohu doogote meserete limaate ikkanna hattono mannu haranno darga biifinse mineberetetenni dancha gede assine mannu qarramikki haranno gede assine loonsoonnita leellishshanno.

ee tini misile leellishshannohu giwirinna ikkanna kunino duumo dinnicha woyi baxaaxeessaho yinanni murona sagalimmate horonsi'nanniha ikkase kultanno misileeti tini.

tini misile leellishshannohu sidaamu afii rosaanote maxaafa ikkinotanna hattono settikki kifile rosaano rossanno maxaafa ikkasi leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu godo'le ikkanna tinino lekkate kaase godo'litannori godo'litannori godo'laano godo'lete albaanni meedaho biiffe uurrite gaamonsata foto ka'anni noota leellishshanno misileeti tini.

tini misile leellishshannohu haanja muro ikkanna kunino mitte gibbe giddoonni addi addita caaleho horonsi'nanni haqqe biifino garinni kaanse biifinsoonnita leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu muuziiqu uduunnicho ikkanna kuni muuziiqino diraamete yinanniha ikkanna hattono haqqunni gannanna dimtse aanni aanna horoonsi'nanni muuziiqu uduunnichooti.

tini misile leellishshanohu kalaqama ikkanna kuni kalaqamino wayi jiro ikkasenna kuni wayi jirono garunni qooxeessase biifinse addi addi uti giddosira eikki agara hasiissannota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu hodhishshaho horoonsi'nanniha addi addiha kaameela ikkanna kuni kaameelino addi addi danihu uurre noota leellishshanno misileeti tini.

Kuni misilete aana leellanno jawu gobbate gashshaancho ikkasi leellishshanno misileeti tini.

tini misile leellishshannohu owaante ikkanna tinino itio telekomete biirora mannu mare kaeentinni owaante afiranni worafa agadhe noota leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu bununna sagalete mine ikkanna addinta biifiwo garinni qaete caaleho mannu saga'lannowa biifinse loonsoonnita leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu addi addi geemetenna hattono qumaarrete mine addi addi footanna siilla aanaho laxafatenna woy xallatenni biifinsoonnita leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu looso woy daddalo ikkanna kunino amuwu dikkote waasa hirranni waasu duuna leellishshanno misileeti tini.

Tini misile leellishshannohu babbaxxinoha budunni loonsanni mini uduunne ikkanna hakkuno meesanete siwiila worranniha woyi amandanniha cuaho yinanni haqqa ogimmateyi loonsanni gara leellishshanno misileeti.

kuni beetti higgaawe ikkitinokki doogonni daddaloho hirannni leellannota xagga amade noota xawissanno misileeti.